Laco acel ma oruko pyer bongo wa ki kor bongo weng macol ki war ma ma olingo matar, ocung iwi got inget pii omako lamak rec pii nam man Kono tye ka kwalle matek adada pol ma malo Kono ti nen kotkot.

Dyegi ma kalagi padi padi mukene macol mukene matar mukene kalagi orubbe aruba giti ngwec i ngom makwar i nget ngom man kono tye yadi ki lum ma gudongo ma kalagi tye ma grin.

Magi otok, otok magi kono kalagi tye ma padi padi otok macol otok ma gurin otok ma blu ki otok ma kalane obedo brown brown otok magi kono kicibogi tye iwi bao.

Yeya acel ma kiwero kome matar tye idi pii nam pii nam man kono tye ka pyete pol kono tye ka nen ma bulu maleng ki matar tar manok tye ikene.

Lyec madit adada tye ma ocung i kin lum lum man kono kalane tye ma grin i nge lyec man kono yat tye ma nen pol kono tye ma tye inen ma obedo kotkot.

Nyig kic ma gitye madong adada gitye ma gugure kacel ma gitye i kom atura mukene kono gitye ma gupye i kom bao ature man kono nen papulpapil mukene nen ma yelo.

Man dye taun madit adada ma dano tye iye madwong adada dano mukene gitye ka wot awota ki mukene ma gubedo ma gitye i biacara i tenge kono tye mutoka ma gugure agura ma gitye ka kuru luwot.

Dano matye idye yor mukene ma gucung acunga mukene magitye kawot awota mutoka ma blu kono tye ka bino ki anyim iteng yor man kono watye ki wang otul ma dano aryo gitye i wang otul man ka yako ot tye ki kama bor pol kono tye ma obedo layiri yiri.

Mon adek gitye ka wot yo ma tyen dano aye ma oyubo mego me acel oboyo wiye ki latam matar oruko gomaci mego me aryo oruko teteyi mabulu ki dako me adek tye ma otingo latin i cinge.

I tenge tung acam tye yadi ma gupike adada ma weko bedo bunga ko yadi man mukene tye ma grin ki mukene ma tye ka lokkeo ma weko bedo branbran ki dong i tenge tung acuc tye lum ma odongo ka yaka yadi manoknok i kine kono kato yo mogo yomo ma titidi.

Dako acel ocung inget labolo magitongogi ki tuge ki ter yat kono tye nyanya makiryeyogi i wi stool dano kono obedo i ter yat mono ot bene tye magicweyo matye inge yat egoni.

Dano ma gidwong adada gitye ma gugure i nget mutoka tug labolo kono ma kitongogi madwong adada kiketo tye i kom lela ma ki teno atena pol kono tye ma tye ka nen ma obedo kotkot.

Dano ma cung iwi got inget pii omako odo dano man kono oruko cilipa ki cot maobedo gray ki kor bongo ma obedo col col ma oling matar tar

Dano madwong gitye ki yeya i dye pii got tye ka nen pol kono obedo kotkot.